babbaxino dani uduunicho babbaxino dani uduunicho yaa mayaate babbaxino dani uduunicho isi ayi kalaqi babbaxino dani uduunichi heerannohu isi hikiichooti babbaxino dani uduunichi mamiini dayiinoho

Sicconna badooshe, siccu yaa maati, siccu yaa mayate, siccu mayira hasisanno, sicco horonsidhawori ayeeootti sicco mama horonsinayi

buninna sagalete mine bununna sagalete mine yaa mayaate bunu mini maati sagalete mini yaa maati bununna sagalete minihu badooshisi maati xaadooshisino qole maati bunu mini hiikko afamannoho isi sagalete minino hiikko afamanno

Dadalo dadaloho yaa mayaate dadalo dadaltanori ayiooti dadalo dadala hongiro mayii qari kalaqamano dadalo hiikini abinoniho isi dadalo aiy kalaqewo?

biifisa yaa mayyaate biifisa yinanni woyiite maa biifinsanni biifisa hoongiro qarru noonso dino biinfillu hasiisihu mayeraati?

Koatte, koatte yaa mayyate ,koatteniti horosi maati, koatte wodhittanori ayeeoti, koatte wodha hoongiro mayi gawajo iillittano, koatte hooguro hee'ne dandiinanso didandiinanni?

muronna laalo muronna laalo yaa mayyaate? muro yaa mayyaate? laalo yaa mayyaate? muro aye horonsiranno?

Owaante, owaante yaa mayyate, owaante uuyitanori ayeoti, owaante afidhanori hiikutiuti, owaante mayira hasisu, owaante maati hiiko heedhawo.

Daddalo, daddaloho yaa mayyate, daddalo dadda'littanori isi ayeeoti, daddalu mayra hasiisi, daddalu hoogiro mayi mitima kalaqantano?

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yaa mayaate minu yaa isi maati gallanni mini maati lammunku badooshisi maati minunnihunna gallanni minihu badooshisi maati

Polletikka, polketikkaho yaa mayate, polletikku mayira hasisawo, pollettika harisawori ayyeeoti, polletikkuwiyi mayi horo afi'nayi, polletikku iillishano gawajjono maati

Minina dubbu saada minina dubbu saada yaa mayate mini saada yinemoti hitenet dubbu sadano hiteneti minisadana dubbu saada xadooshu nosenso dinose.

Sumuda, sumuda yaa mayatte, sumuda isi hiiko heeranoho, sumudunitino horosi maati, sumudu mayira sumundanniho, ayeera hasissano